Kun gosoota biqilootaa nyaataafi oolan keessaa maqaan isaa maangoo jedhama. Oomisha maangoo gosa baayyeetu asirraatti mul'ata. Innis baallisaa babal'aa, dhedheeraa kan ta'e, halluu magariiisaa of irraatii kan qabu yoo ta'u, irra isaa keessatti immoo bifa halluu gara diimaati siqu ofrraa qaba. Dhalee argama. Dhallisaa inni gara bilchaataa diimateeraa. Inni hin bilchaanne yookaan dheedhiin immoo bifa halluu magariiisaa qaba. Maangoo baay'eeti lafa kanatti argama.